muna soya kayan fulawa bayan da mukayi noman alkama aka sarrafa ta domin a samu garin fulawa wannan garin shi muke sarrafawa muyi amfani dashi domin muyi kayan soye soye wa'ennan kayan soye soye idan ka shiga cikin unguwanni zaka tarar dasu ana siyarwa domin sune wae'nda suke kawar da yunwa da gaggawa zaka siye su cikin kankanin kudi sannan nan da nan kana ci zaka idan kana jin yunwa ka dena wannan fulawan wasu suna sarrafata domin su cincin wasu kuma suna suna sarrafata domin suyi har dan wake ma anayi ana sarrafata nau'i nau'i sannan ta wurare da dama idan aka soya sai a samu wata leda a daura a ringa siyarwa idan ka shiga cikin kasuwanni za ka tarar da yara da yawa suna tallan wannan abu sannnan itafa suyar ba wani abu ne me wahala ba da zarar mai ya ka kunna wutanka idan ta kama sai ka dora kaskonka a wuta wasu kuma a kauyyika suna amfani da tukunya su dorata a kan wuta su zuba mai idan ta dau zafi sai su zuba wannan kayan da suka kwaba sannan a cikin mai idan suka zuba shi ya dan soyu a hankali suka ya soma chanza launi ya soma komawa ruwan kasa sai kaga sun kwashe da matsami sannnan su sa a cikin mazubi inda zai tsane masu wannan man idan ya tsane ya huce ya sha iska sai kuma suje su kaishi daki su samu ledoji su daura inda zaa kai kasuwa a siyar wasu ma na cin gida suke yi domin idan suka ajiye ko da yara sunji yunwa ko kuma manya ba tare da an dau lokaci ba kafin a gama abinci sai mutum ya dauka yaci sannan fa kuma nomansa noman ita kanta alkaman noma ne me riba sosai domin manoma da yawa suna nomansa kuma suna samun alkhairi cikin kankanin lokaci sunayi suna samun kudin shiga sannan kasuwa su kansu idan zasu tafi gona suna iya sa wannan kayan fulawan a cikin aljihunsu inda suke ci kafin a kawo masu abinci

Lokacin in aka kula a cikin wannan bidiyo wannan yana magana akan lokacin girbin hankalin hausa ne. In kuka lura wannan hankalin hausa ne. Dama a baya mun yi bayani akan yanda ake girbe dankalin hausa, za a bishi tushe by tushe ko kuma gindi by gindi ana yanke ganyen itacen daga nan kuma a zo ayi amfani da fartanya ko kumbu a ringa gina a hankali a hankali a hankali saboda kada kai ga an taɓa shi ƙwayan dankalin. Kaman yanda kuka gani shi wannan ya riga ya gama sa ƙumbu sai ya sa hannu yana ɗan cire ƙasan yana ɗan kwashe ƙasan da ya gama kwashe ƙasan kwashe ƙasan sai ya kai ga har ya kai ga ƙwayan dankalin shine kuka kula a yanzu a nan wurin a tushe ɗaya an samu dankali guda goma. Toh in dai dankali yayi kyau, a kowani tushe in ka gina za ka samu sama da dankali goma yayin da lokacin girbi ya yi. Kuma wannan shi muke ce ma lokacin girbi, ko kuma ɗan kaɗan daga cikin bayanin lokacin girbin dankali da muka yi bayani akai a baya. Wannan haka ake yi kuma ba wani aiki ba ne mai wahala sai dai aiki ne mai wahala in ba ka da ƙarfi na tattalin arziki ko kuma in ba ka da ƙarfi na jama'a tunda jama'a ma ƙarfi ne bayan tattalin arziki ne na jama'a. Wanda bai da tattalin arziki zai iya yin amfani da ƙarfinshi na jama'a domin ya ci ma burinshi.

ayuwan haɗa rayuwa haɗa kanka da rayuwan wasu ba abu bane mai kyau yadda zakayi ka tsayar da wannan abun a cikin rayuwanka. A wannan bidiyon dai ga wani matashi yana bayani akan yadda ya tsinci kansa a wannan matsayin na ya haɗa rayuwansa da wasu. shidai mutum ne mai sanko a kanshi gashin kanshi ba duka yana da sanko a kanshi shi kuma shi kuma ya faru lokacin da yake tsakiyan shekara ashirin dins hi yake tunanin cewa to wanne zai yi ya aske gashin sa ne gaba daya ya zanto ko yaushe kansa kullum da aski kwalkwali koko yabar kanshi a yan da yake da sanko har dai takai ga lokacin da shi inyaga mutane ma masu gashi yanajin dama shine su yana son yaga kanshi da gashi har dai daga baya yazo ya cire ma kanshi wannan tunanin ya aje gashi ko ya tsaya a matsaya guda

Haʹnyo`yiʹn da zakabiʹ guriʹnyiʹn allura shine ka shiʹryawa yiʹn allura na faʹrko shine zaka shiʹrya faʹrfajiya`n aiʹkiʹn ka tare da taʹtta`ra dukkanin abubuwa`n da suka dace da yiʹn allura. Na biyu kuma zaka tsaʹftace aiʹkiʹn ka tare da maganin kashe kwayoyiʹn cuta, ka buɗe goggoge kan faʹrfajiya`n aikiʹn ka, ka tsaʹftace shiʹ, na uku kuma zaka wanke hannun ka da ruwa maʹi kya`u saʹnnaʹn kuma zaka saka safaʹn hannu wannan kuma ba dole bane, zaɓiʹn ka ne` amma daʹi shawara ce tana da mahiʹmma`nciʹ sosaʹi. Na hudu kuma buɗe sirinjin ka tare da alluran ka, zaʹkaga allura`n saʹi ka` cire murfiʹn alluran sai ka haɗashi tare da siriʹnjiʹn ka. Na biyar kuma zaka ɗauki kwaʹlba`n maʹganiʹn ka rikeshi ta sama ka jiʹjjuya` shiʹ ka taʹbbataʹr maʹga`ni`n yana kwaʹnce` a kasa. Na shiʹda` kuma ka ƙara juʹjjuya` maganiʹn zakaga wani ɗaʹn ɗi`go na alaman cewa ta naʹnn`e zaka buɗe maganin to sai ka riƙe maganiʹn da ɗaya`n hanʹnuʹnka` ta ƙa`sa` ɗaya kuma kana riƙe kaʹn daʹi daʹi wajen ɗigoʹnnʹon saʹi ka buɗeshi ka fasa kwaʹlba`n ta haʹnyaʹn laʹnkwa`sawa kenan sai ka ɗauki siriʹnjiʹn naka daka haɗashi da alluraʹn sai ka zuƙo ruwaʹn alluraʹn wannan sune matakaʹn.

Yadda ake buga wasan. Da farko dai akwai ɓangare guda biyu a jikin shi abun da ake buga game ɗin da ake buga wasan dashi. Akwai ɓangaren ka kai me bugawan akwai kuma ɓangaren abokin hamayyan ka. umm idan ka fara ɗaukan ƴaƴa daga ɓangaren ka, to ba’a yadda kuma ka ƙara ɗaukan wasu ƴaƴa daga ɓangaren abokin hamayyakka ba abokin bugawar ka. Sannan idan ka ɗauki ƴaƴa daga ramin da ka fara ɗauka a ɓangaren ka to duka zaka kwashe bazaka iya ɗiba ka rage ka bar wani ba kaman ana ƴaƴa guda huɗu ne a cikin ramin da aka ɗiba sannan kuma ana tafiya ne ta ɓangaren hannun agogo ta baya ake tafiya idan ana saka ƴaƴayen ana tafiya ne ta hannun agogo ta baya.

mun yi girbi muna ɗebe amfanin gonan mu bayan da kai shuka idan ta fito sai ka sanya ranan girbi a wannan ranan ne zaka je ka ɗiba amfanin gonan ka ka kai shi gida ko ka kai shi kasuwa domin wasu manoman tun daga cikin gona suke iya siyar da amfanin gonan su bayan sun girbe wasu kuma sai sun zo gida sun sarrafa shi sannan suke iya kai shi wani gurin haƙiƙa noma abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda yake bawa manomi kuɗin shiga sannan yake ciyar da al’umma gaba ɗaya kana amfani da kayan da ka noma domin a dafa su a matsayin abinci ko kuma a kai su kasuwa a siyar domin a samu kuɗin shiga duk ƙasar da take noma tana samun albarkatu da yawa sannan ba a zaman yunwa a ƙasar haƙiƙa noma shi ne tushen arziki ranar girbi idan ka tashi tafiya kana tafiya da mazubin ka domin idan ka girbe abun ka ka zuɓo a ciki sai ka ɗauko addar ka ka sassaro abubuwan da kake so ka sara idan kuma irin su dankali ne su ‘yan ƙarƙashin ƙasa ne sai ka haƙa rami ka fito da su sannan ka ɗebo su ka zuba a mazubi ka kai su gida ranar girbi itace rana mafi soyuwa da farin ciki a gurin manomi domin ranar ne wahalar sa ta ƙare ranar kawai zai ɗiba ne yaje ya siyar ko kuma ya kai gida domin ayi amfani dashi shi yasa idan zaka tafi girbi yawanci baka zuwa kai kaɗai kai kake gayyatar mataya domin idan ka tafi da mutane waɗanda zasu taya ka zaka je kayi girbin cikin sauri kayi shi har kai ka gama

Byan in da muka noma masara tunda matakin shuka shi ne na farko idan muka shukuta ta girma za mu yi noma, bayan wannan lokacin sai mu shirya ranar da zamu yi girbi a wannan ranar ne za mu je mu girbe ta za mu tafi da mazubi in da za mu ringa zubawa yawanci muna tafiya da buhunhuna, domin mu zuba abubuwan da muka girbe. Idan muka tafi da shi sai mu ringa girbo masarar nan daga jikin reshenta idan muka girbo sai mu ɓare ta idan muka ɓare ta daga jikin, wannan gemun masarar muka raba ta da shi sai mu sa a cikin mazubi. Amman wasu suna barin shi a haka ba tare da sun ɓare ba. kawai suna girbowa su sa shi a cikin abin da za su ɗauka sai su kai gida. Wasu idan suka kai gida sai sun zauna sun bada an cashe musu Idan aka cashe ta a ka gyara ta aka raba ta daga jikin totuwar sai anemi manya-manyan buhunna a zuba a ciki sannan a kai kasuwa. wasu kuma suna siyen ta a haka domin akwai matan da suke tsayawa a gefen tituna da cikin unguwanni in da suke gasa wannan masarar a haka suna siyar da ita. wasu kuma dafawa suke yi domin su siyar wa da mutane a haka kuma mutane suna siya sosai domin tana da daɗi a baki. Haƙiƙa noman masara noma ne mai riba sosai kuma noma ne wanda babu asara a ciki. domin in dai ta yi kyau, ka kaita kasuwa ko da ace ka casheta ko ba ka cashe ba za ka samu mai siya. Sannan wasu kuma suna siyenta su je su ba da a niƙa musu. ma'ana suna siyen cashashshiyar masara idan aka niƙa masu ita, sai su ringa yin amfani da ita a matsayin tuwo. ko kuma su ringa yi wa yara amfani a matsayin koko. wasu kuwa har dambu suke yi da ita Masara fa ana sarrafata da abubuwa da yawa. Shi ya sa kana noma ta kake samun mai siyan ta.

Girbin dankali lokacin gibin dankali lokaci ne da manomi yake sanya rana bayan da ya shuka dankali ya girma ya kuma yi ƴaƴa ya isa girbi. shi kanshi manomi yana kallon dankalinsa ya san ya isa girbi alokacin. sai ya sanya ranar da zai girbe shi A wannan ranar ne zai tafi da mazubi in da zai dinga girbe wa yana sanyawa a ciki Idan ka girbe shi za ka iya kawo shi gida. Sannan ka kai shi kasuwa, wasu kuma tun daga gonar ake samun masu siya. Mutane suna amfani da dankali a matsayin abinci. A na sarrafa shi ta hanyoyi da dama. wasu suna sarrafa dankali su yi wa yara koko. domin ya ƙunshi sinadaran da suke ƙara wa yara lafiya da kuma ƙarfin gani. Idan ka kwatanta farashinsa da dankalin turawa, Suna da tazara mai yawa Dankalin turawa ya fi shi tsada sannan kuma baya ƙosarwa da wuri kamar yadda dankalin Hausa yake. Misali yanzu idan ka soya wa yaro dankalin Hausa guda ɗaya zaii iya ƙoshi Shi kuwa dankalin Turawa sai ka soya wa yaro aƙalla guda biyar ko goma Sannan idan ka kwatanta farshinsu ka san dankalin Hausa ya fi arha. Shi yasa idan ka yawata cikin unguwanni za ka tarar da yara A gefen tituna masu soya awara sun haɗa da dankali in da suke soya shi suna soyawa su siyar. mutane za ka ga sun tsaya suna ta layi suna siya. kuma suna siya sannan wasu magidanta suna kai wa gida a dafa musu shi a ci shi da ƙuli-ƙuli. wasu kuma suna soya shi a yi kunu a ci shi a matsayin abincin safe. Ana sarrafa shi sosai sannan ana yin shi ma a matsayin abinci marar nauyi in da ake yanka shi fale-fale a soya shi.

sarƙaƙiyar da ta ke faaruwa a cikin gonar, idan ƙwari suka cika, a cikin sarƙaƙiyar akwai kuma haɗari mai yawa a cikin gonar. Wasu lokutan a lokacin da ƙwari suka cika, a lokacin ne mutun zai iya tafka asaara. Ƙwari suna shigaa su cinye wa mutum kayan gonarsa, kuma sannan suna jawo masa babbar asaara. Zaa ka zo kana da kaya mai yawa kana murnaa da farin cikin kaa tanada, ƙwari za su rinƙa ci a hankali-a-hankali. Idan ba ka nemi maganin da za ka tsayar da su ba, za su yi yawa, za kuma su taɓa gonar daga ƙarshe za ka zo ka yi asara. shi ya sa ake ɗaukan mataki da wuri. Wasu lokutan har da sakacin mu. shi yake jawowa al’amari yai girma tun yana kaɗan ake ɗaukar mataki a kai ba tare da an bari ya yi ƙamari ba. Kai komai a hankali ka bi shi a sannu, sannan ka ɗau mataki.

mun gyara gona kuma saboda girbi munyi gado gado inda zamu ɗaura abun da muka fito da shi daga cikin gona mun ciro duk wani ciyayi wa`yanda muke ganin basu da muhimmanci wa`yanda zasu kawo mana tsaiko a wajen wannan girbin mun cire komi cikin tsari da kuma bin doka da ƙa`ida shi yasa kullun noman mu yake samun ɗaukaka da kuma alkairi a ciki komai yana sha`awan yanda muke yin noman mu domin duk ranan da muka tafi girbi muna tafiya a hankali cikin walwala da farin ciki muna dawowa cikin ƙanƙinin lokaci domin muna rage aiyuka kafin ranan shi yasa komi yake zuwa mana da sauƙi misali kafin rana girbi za mu tanadi abubuwa da zamu zuba zamu gyara gonan da inda zamu ajiye kayan mu za mu zauna a cikin gonan mu ware gefen gonan domin mu raba wasu abubuwan da ya kwaso bayan an yi girbi za mu nema wuri mu zauna mu huta mu ci abinci

An haɗu ana ta girbin dankalin turawa, haƙiƙa shi dankali lokacin girbin sa, lokaci ne mai daɗi. Maza suna tafiya gona su haɗu sannan su girbe shi. Kana amfani da abu ne wajen haƙo shi domin shi yana yaɗo ne a ƙarƙashin ƙasa. Amman aikin sa yana da ‘yar wahala kaɗan, za ka yi shi ka fito da dankalin ka, idan ka fito da shi sai ka zauna ka karkaɗe shi sannan ka ɗau mazubin ka inda za ka ɗauke shi ka kai shi gida ko kuma ka kai shi kasuwa. Noman sa noma ne mai riba sosai domin idan ka kasa manoma da yawa za ka ga suna yin sa, imma ka shuka na hausa ko kuma ka shuka na turawa domin kowanne daga cikin su mutane suna cin sa sosai yau da kullum. Ana iya sarrafa shi a yi wa yara abincin karin kumallo ko kuma manya, sannan masu yin abincin saidawa suna amfani da shi su yi miya da shi.

Yanda muke sarrafa kwakwan manja izuwa manja. Haƙiƙa bayan da ka noma ta ta girma ta isa girbi sai ka sanya ranar da zaka je ka girbo ta a wannan ranar ne zaka kawo ta gida. Idan ka kawo ta gida washegari sai a zauna da mutanen gida a cire ta daga jikin kwansanta. Bayan an cire ta daga jikin kwansanta sai kuma a zo a kirɓa ta a turmi sai a je a zuba a cikin ɗan kwatamin inda ake sarrafa manja. A cikin wannan ɗan kwatamin a nan ne zaka shiga ka tsunduma ciki ka ringa murzawa kana murje wannan kwakwar. A inda bayan kana ta murjewa sai ka ringa cire tuƙar da totuwar kana ajiyewa a gefe. Shi kuma wannan manjan za ka gan shi yana ta haɗewa a guri ɗaya kana ta wannan aikin a hankali a hankali har zaka zomo wadda zaka gama cire wannan tuƙar a haka shi kuma manjar ka tana ƙara bayyana. Nomar kwakwar manja noma ne mai riba sosai, wanda yake ba manomi damaya samu dabaru kala-kala domin ita kanta tuƙar ana iya amfani da ita a matsayin makamashi ko kuma ƙwallon a yi amfani da shi wajen haɗa man kitso.

Karin kumallon yau da kullum wanda ake amfani da shi a ƙauyuka a matsayin abincin karin kumallo. A ƙauyuka akwai wasu nau’ikan girke-girke wa’inda idan ka je kusan kowane gida shi zaka taras suna ci a matsayin abincin karin kumallo. Misali, yawanci idan ka shiga karkara zaka tarar da suna sarrafa gero su yi koko ko kuma su yi kunu domin su yi amfani da shi a matsayin abincin karin kumallo, ko kuma su ɗumama sauran tuwon su da ya kwana a matsayin abincin safe. Ko kuwa a sarrafa wake a yi ƙosai, yawanci suna amfani da shi su ci shi da safe. Yawanci abincin karin kumallon ƙauyuka kusan abu ne iri ɗaya, domin idan kana cikin ƙauyukan ma idan baka ci wannan ba sai ka ji duk ba daɗi saboda sabo da cin wannan kalar abincin. Suna amfani da.

Maman da goyon yaron ta tana girka abinci yawancin iyaye suna sa yayan su a baya su goya su idan za su shiga ɗakin girki. Wannan wata kariya ce babba da iyaye suke ba wa yaran su domin idan ka bar ƙaramin yaro yana yawo a cikin madafan abinci, a haka zai iya zuwa ya cutar da kansa sannan ke kanki uwar aikin ba zai miki sauri ba, shi ya sa sai uwa ta sa ɗan ta a baya ta goya shi idan ba ki goya yaro ba, ki bar shi yana yawo a dakin girki zai iya zuwa ya kama wuta yaƙone ko kuma ya baro wa kansa ruwan zafi ko kuma ya dau wani abun da ba ci ake ba ya kai bakin sa. Misali zai iya daukan gishiri ko barkonu yai ta ci shi ya sa iyaye mata suke da dabaran su goya yaran su a baya idan suka goya su sai su riƙa wannan aikin girkin cikin kwanciyan hankali.

Ɗan ƙaramin tabki inda ba wai mutum ne ya ƙiƙire shi ba, wannan halitta ce daga Ubangiji tafkin. A nan ne tarwaɗa take rayuwa, manoma da yawa suna kiwon kifi a ciki cikin kwanciyar hankali, kifayen suna girma zaka tarar da su akwai manya akwai ƙananu. Noma acikin wannan ɗan ƙaramin tabki noma ne mai daɗi su kansu kifayen idan ka duba yanayin yanda suke wasanni a ciki, zaka san cewa suna cikin nishaɗi da annashuwa. Sannan manomi yana zuwa yayi kiwo a cikin irin wannan tabki domin akwai wasu sinadarai wa’inda suke ƙara sawa shi kan shi kifin ya ji daɗin zama a cikin wannan ɗan ƙaramin tabki, wanda halitta ne na Ubangiji ba wai mutum ne ya qirƙire shi ba. Noman kifi noma ne mai riban gaske.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

Bishiyar kwakwan manja da kuma kwakwan manjan, bayan da bishiyan ta girma ta yi reshe ta yi ganye sannan taifure, a nan ne kuma kwakwar zata fara bayyan ta fara fitowa. Wannan yayan kwakan manjar wanda idan ka gansu ma kalar manja ne za ka ga launin su ya zama ja, ita kuwa bishiyar kwakwan manja tana kama da bishiyar dabino ko kuma bishiyar giginya. Bmnbancin su ɗaya ne da bishiyar giginya domin ita bishiyar giginya tsayi take ta yi kanta gaba gadi kawai tsayi take yi ita kuwa bishiyar kwakwan manja tana yi fadi sannan yanayin reshen ta ma za ka ga fadin yake yi da waɗannan ‘ya’yayen a ciki suna fitowa waɗannan ‘ya’yan kwakwan manjan su ne za a yanko su a tafi da su a sarrafa su a fitar da manja daga ciki wannan manja shi ne ake amfani da shi.

Noman kwakwan manja, noma ne me dadin gaske wanda yake ba wa manomi damammaki da yawa inda yake maida manomi mai sarrafawa, sannan kuma yake mai da manomi ɗan kasuwa domin za ka iya ɗaukan kwakwanka ka kai ta kasuwa sannan bayan da ka cire manja a ciki shi kanshi kwallon, za ka iya sarrafa shi yara suna iya fasawa su cire kwallon ciki su ci su a haka ko kuma ka ƙona ka sarrafa domin ka fitar da man alayyadi wanda mata suke amfani da shi a matsayin man kitso ko kuma a shafa a kuna idan mutun ya ƙone. Sannan iyaye mata suna yi ma yara jarirai amfani da man a matsayin man shafawa, kenan ita kwakwar ita kadai ana iya fitar da mayuka kala-kala daga jikin ta za a iya fitar da manja, sannan kuma a fitar da man alayyadi, manja a yi amfani da shi wajen abinci, shiko man alayyadi a shafa a jiki domin ya ƙara wa fata daɗi.

Aikin fitar da manja, haƙiƙa aikin fitar da manja abu ne me sauƙi, bayan da muka shuka kwakwan manjanmu a gona idan ta fito ta yi ‘ya’ya se mu kawo ta gida sannan mu zauna mu yi aikin ta, bayan mun cire ta daga kwanso se mu ajiye ta a gefe. Sannan mu gyara ta, idan muka gyarta se mu sarrafata ta hayan fitar da manja daga jiki, idan muka fitar da wannan manjan daga jiki shi ne wanda za mu iya kai wa kasuwa mu siyar ko kuma mu yi amfani da shi a gida, ana iya cin abinci da manja, sannan ana iya magani da shi manja, yana da daɗi a baki, sannan yana kawo wa mutum kuɗin shiga. Haƙiƙa noman kwakwan manja noma ne me albarka wanda yake ba wa manomi kuɗin shiga cikin ƙanƙanin lokaci, domin za ka iya siyar da ita a haka ko kuma ka sarrafata.

Sarrafa kwakwan manja muna sarrafa kwakwan manja wajen fitar da manja, muna haɗa shi ne ta hanyar kirɓa shi a turmi. Haƙiƙa aikin fitar da manja me tsauƙi ne kuma me daɗin al’amari, idan muka kirɓa shi a turmi se mu samo domin mu tace ta tsaf bayan da muka tace ta ƙar, a haka za mu fitar da manjanmu. Muna fitar da shi ne muna kai wa kasuwanni ko kuma a yi amfani da shi a cikin gida, idan ka shuka kwakwan manja to ka noma abun da ze kawo maka kuɗi cikin ƙanƙanin lokaci. Za a iya siyar da shi a haka ko kuma a siyar da shi bayan ka sarrafa shi, haƙiƙa noman kwakwan manja.

Gwanda tana ɗaya daga cikin ‘ya’yan itaciya wanda suke ƙara lafiya, gwanda tana ɗaya daga cikin abun da idan manomi ya shuka yake samun kuɗin shiga, muna amfani da gwanda domin mu ci, mu ji daɗi na bakinmu, sannan muna amfani da ganyen gwanda domin ganyen magani, gwanda tana sa ma mutum kuzari, sannan tana kare shi daga cututtuka, shi yasa muke shuka gwanda. Haƙiƙa idan ka shuka gwanda idan ta fito a kan lokaci kana ɗaukanta ne ka kai kasuwa domin ka siyar, wani lokacin ma ba har se ka je kasuwa da kanka ba, masu siya suna iya zuwa gonanka su siya su siyar.

fereye rogo muna fereye rogo domin muyi amfani dashi, haƙiƙa ana fereye rogo domin a yi garin ƙwaki ko kuma a dafa a gida ana iya sarrafa rogo ta hanyoyi da dama, za a iya ɗebo shi daga gona domin a dafa a ci shi da ƙuli-ƙuli ko kuma a ɗebo shi daga gona a fereye sannan a gurza shi domin a yi garin ƙwaki wani lokacin kuma sai muna sarafa shi kafin mu sai da shi a ɗanyen sa ba tare da mun sarrafa shi ba, wani lokacin kuma sai mun sarrafa shi kafin mu siyar da shi noman rogo yana bawa manomi kudin shiga sannan yana kawowa mutum alkairai masu dama

Wannan suna ɗaya daga cikin karin kumallo wanda ake amfani da shi kusan yau da kullun a Najeriya, wani lokacin suna sarrafa ayaba wannan ayaban tana da bambanci da wancan ayaban domin ita wannan ana amfani da ita a ci abinci da ita wannan kuma ana cin ta haka nan suna gasa ta sai mutun ya gutsure ta ya haɗa da wannan miyar na kayan lambu. Mutun ya kai bakin sa ya tauna ya ci kai kanka idan ka ci wannan haɗin sai ka san ka ci abinci domin an haɗa sinadarai waɗanda suke ƙara lafiya sosai. Wasu kuma da safe su haɗa ta da isasshen kayan lambu su ci a matsayin karin kumallo, a wasu gidajen idan ka je wake ake sarrafawa shi ma a haɗa shi da isasshen kayan lambu sai mutanen gidaan su ci shi a matsayin abinci.

waɗannan su ne daga cikin karin kumallon da ko wani gida za ka same shi a nijeriya yawancin ‘yan nijeriya suna karin kumallo ne da safe wasu suna shan shayi su soya agada wasu kuma suna soya kosai da koko haƙiƙa wannan shi ne karin kumallo wanda kusan kowani gida da shi suke amfani haƙiƙa ka samu karin kumallo wanda aka haɗa da kayan gona yana da daɗi sannan yana ƙara lafiya sosai yana kara kuzari haƙiƙa noma shi ne tushen arziki domin zaka ci abun da ka noma sannan zaka siyar da shi, shi yasa yawancin karin kumallon mu ya alaƙanta da abun da mu ke nomawa

Tsiro, bayan da manomi yai shuka idan tana samun isasshiyan iska sannan kuma idan da akwai rana a gurin sannan tana samun taki sai ta fara kokarin yadda za ta yi ta tsiro a nan ne za ta fara fitowa a hankali tana ɗaukan kwanaki sai ta fara fitowa ta fara fitar da ganyanyaki wannan ganyen shi yake ƙara nuna maka alamu shukan ka tana ta fitowa za ka ganta kore shar alamu shukan ka tana da isasshen lafiya idan kuma kaga sabanin haka misali ta yi baki ko ta sauya launi to wannan alama ce da take nuna maka akwai matsala. Noma abu ne da yake bukatan kulawa sannan kuma da zuzzurfan tunani dole mutun ya tsaya ya yi nazari sannan kuma ya mai da hankali ya rika kula da abun da ke faruwa a cikin gonan.

Shuka ta fara alamun za ta fitar da ‘ya’ya, idan kai shuka a karkashin kasa idan tana samun isasshiyar kulawa sai ta fara yin tsiro, bayan da tai tsiro ta fito sai ta fara yin ɗan koren ganye bayan da tai koren ganye idan aka kwana biyu tana samun isasshen ruwa da kuma iska ga kuma taki sai kuga ta fara fitar da wani fure wannan furen abu ne da yake sanya ko wane manomi farin ciki domin ganin hakan yana tabbatar maka da cewa lokacin fara fitowan ‘ya’yan wannan shukan taka ta yi. Wannan furen idan aka kwana biyu sai kaga a hankali a hankali ‘ya’ya sun fito daga ciki daga nan ne kuma idan aka kara daukan lokaci za su yi ta girma har su isa girbi daga nan ne za ka sanya ranan da za ka girbe amfanin gonarka.

Ayabas soyawa ta shirya tsaf domin bayan da muka girbo ta daga cikin gona mun adana ta a wuri inda za mu kai ta kasuwa da zaran ranar kasuwa ta zo sai muka ɗauke ta a nonon ta muka nufa kasuwa da muka dauke ta daga gona muka kai ta kasuwa. Wannan kasuwan daga nan ne za mu siyar da ita yawanci kana shiga kasuwa za ka tarar da dillali wani dilllalin shi kadai zai siye ilahirin abun a ka tafi da shi koda ya kai nono hamsin zai siye ta ya ba ka kudin ka kai tsaye. Wani lokacin kuma idan ka so ka siyar da abun ka yadda kake so kai da kanaka za ka tsaya tsayin daka akan kayan ka masu siyan su zo ka siyar musu a hankali wannan ma gaskiya ya fi ba wa manomi riba sosai domin za ka siyar da abun ka yadda kake so sabanin dillali.